Ɗo mota vi’etenga trokta, ɓe ɗo naftranga ha ngesa gam ɓe rema, ɓe adira kare ngesa ɓe hura sare.

Ɗoonii ɗo ɗum leggal "filaawa" on ɓe ɗo naftira ɗum ngam ɓe fawnoro ci’e, bee "oofis", bee "Makaranta".

Ɗo dum ɓingel debbo, oɗo habbi adigo, oɗo wati sarqa ha ndande mako be yeri ha noppi mako.

"Diriling mashin" ɓeɗo naftira ɗum haɓɓoro fisturu ko kuma fista nde kwa ɓeɗo naftira ɗum waɗira diriling ɗum do naftira chaji.

Ɗo himɓe, ɓe ɗo babal mofre ɓe ɗo joɗi, polis ɗo dari haɓawo maɓɓe, ɓe tato ɓe ɗo wati kumneje, goto ɗo wati gare be agogo ha jungo mako.

Goɗɗo o ɗo dari, o ɗo waati sarla ramuuɗum, ɗon olol ha juuɗe maako, ha kooli maako bo ɗon halagaare, o ɗo faɗi paɗe.

Doɗum plet iodidiri bedo naftirai haci’e be hababe lamar gam be watono himbe nyamdu.

Ɗo ɓikkoji on bo ha dammugal sare tato nder maɓɓe do dari goto do rongini.

do dum tumatur keccum on, ha bawo majum wodi nanta albasa, bedo naftora ɗum wato ha nyamdu.

Ɗo ɗum ba’antewa marga sembe nga soja en be nanta polis en ɓe naftorto ha babe kuɗe maɓɓe.

Wambabe gargajia ɓedo jogi baudi ha jude mabɓe be do kunni kupneje ɓedo wati limse mabbe kolo balejum be danejum.

Ɗo ɗum palo on, babal himɓe waroto siuto, koromje ɗo jeri ha nder majum.

Ɗo ɗum debbo on. Oɗo jooɗi haa shaago maako, oɗo nyota limse, oɗo waati tep haa ndande maako.

Ovun, ɓeɗo naftora ɗum on, watara hunɗe pewɗum ha nder ngam ɗum wula, ɗum do naftoro ɓe hite lantarki.

Tutawol leddi fere, ngol ɗo mari kolo ɓaleejum, yelo be nanta boɗeejum.

Ɗo albasa on ɓe bolti ɗum, ɗum ɗon ha nder tasawo, ɓe ɗo naftora ɗum waɗa ha nyamdu.

Kalkuleto hunde on nde ɓe naftorto haa shabo ko kuma haa makaranta ngam ɓe waɗa lissafi hunde ɓe anda ɗum noi.

sukur kindonm ɗum babal himɓe nane joɗi ɗo ɗum ka’e on be nyibi shuɗi ha ɓe walata.

Ɗo goɗɗo fere on oɗo joɗi ɓorti riga, oɗo fefa unorɗu, ɓe ɗo naftira unorɗu mai una hunɗe ji ɗuɗɗum.

Ɗo nyebbam ɗam ɓe naftorto ɓe wuja bandu ɓingel do nyaunda putte.

Do bikon robe didi, be do wati kare balejum goto dowadi gele danejum don mo wati balejum.

Ɗo ɗum hite lantarki on, je ɓe ɗo naftira haa palo ngam wo'itina palo mai, heɓa ɓe wirna hoɓɓe maɓɓe haa ton.

Nyamdu ɗon ha der plet. Nyiri malori, be nalta hako ɓokko. Ɗon kusel ha der, ɗon nda juuɗe goɗɗo, o ɗo esa nyamdu mai.

Ɓinngel debbo, ɗo jooɗii, O ɗo waati jawe jey fawne, be halagaare.

Himbe ɗo mofti lara waɗobe fijirde dambe, kamɓe ɗiɗi lara moi burata sembe ha nder maɓɓe.

Ɗo ɗum tuutawol huwooɓe haa asibiti, ɗum Najeeriya fannu roɓe.

Koromje ɓe jeeri be filooji petel petel, ɓe ɗo naftoro ɗum on haa ci’e, ngam ɓe heɓo haa ɓe jooɗoto.

Hore leso, marngo paune be nanta betsayd guda ɗiɗi, ɗon diresmiro haɓawo mai ɗon wodrop marngo dammuɗe nay, ɓeɗo naftira ɗum on ha ci’a ngam himɓe walora ha dow majum.

Ɗo ɗum firoowal mangal, ngal hosta himɓe be nanta kare daga lesdi feere yahugo lesdi feere.

Hore leso ngo wodi faune don wodrob mardum dabmugal jego don drowaji hado maji.

Do ɗum ɓukkoi ledde on, be do naftira ɗum nyama gam do bedda iƴam ha ballihimbe.

Debbo oɗo dilla oɗo jogi leda ha juɗe mako be boro. Ɗon mowoni ha kombi mako ɗo jogi lemaru ɗo...

Ɗo inɗomi on. Nyamɗu on ɗum goɗɗo ɗefata ɗum ɓe law to ɗo nana welo. Ɓe ɗo naffira fulawa on waɗira ɗum.

odum kuje nyamugo doder tasawo don awara berlingu. ha dermi

Goɗɗo o ɗo jodi. O ɗo tari nde ha hore maako. Kolo mai bulu, o ɗo waati limse ash kolo. Ɗon agogo ha jungo maako. Bo ɗon halagaje kuma ha koli maako. Ha ɓaawo mai ɗon silinda.

Ɗo ɗum leeso. Je ɓe naftirta haa saare, ngam ɓikkoi maɓɓe heɓa haa walata.

Babal mofre, ɗon himɓeji ɗo dari, nda teburgi be koromje ɗanejum ɗon leddi ha dou mai, nda ba’antiwa ha to.

Batir on, ɗo joɗi hado katako, ɓeɗo naftoro ɗum, ananta rediyo ngam ɓe heɓa habaru ko kuma hatoci ngam ɓe heɓoɓe haskoro.

Nyebbam ɗam ɓe wujorto ɓingel petel ngam ɓandu mako woɗo ɗo mari ba Lekki putte bo.

Ɗoo der suudu on, don babal resugo paɗe gam tata ɗe wa ɗa sollare, ɗon borgo ha dou majuum.

Do lekki nasaraha edo naftiroki hokka goɗɗo mo yamɗai yara.

Himbeji do dari haa kombi mota louxirios mapindiwa ga hosata himɓe daga sitesji fere yahugo je fere.

Leeso go do sengama ha dammugal shago, go wodi paune ha bandu maga donkuma tibi’istan hader mago.

Himɓe, kamɓe ɗiɗo, ɓe dari haa yeso. Ɓe ɗo waati kifneje, goto ɗo waati gaare. Ɗon mo waati jompa, sarla. Ɗon waya haa jiba maako. Ɗon polis en ɗiɗi ɗo waati unifon haa ɓawo maɓɓe.

Ɗo tasau on. Kofiji guɗa nai. Ɗon ha nɗer majum. Ɗiɗi ha ɗer kolo gotel. Ɗidi mai kolomai fere fere.

Nder palo nden senta tebul be filawaji ha dow mai korowal nden kuma lait ɗo kunni ha nder palo mai.

Ɗo ɗum ɗerowol satifiket. Gol tabbitinta goɗɗo waɗi jangi ha makaranta ma.

Ɗo ɗum nder cago haɓe sorata kare woya ko larani ɓogol caji be hundeji fere.

Himbe be ɗo nder mayo. ha ɗau komboje. Wobbe mabbe do waati limse boɗejem, ɗon tutawol nijeria.

Dow laawol mootaji ɗo dilla, ɗon himbe ɗiɗo ɓe ɗo dari, gooto ɗo waati fesinkap, ɓe ɗiɗo may ɓe waati limse maɓɓe irin gotel, ɓokko ɓokko be daneejum.

Jaɓɓe dai hunde on, hunde ɗo lammi somna ɗum siwa ndiyam mai defira gari be mai.

Himɓeji ɓe ɗo dilla ha dou lawol woɓɓe maɓɓe ɗo wakki boro den pat worbe be robe ɗon mo ɗo jogi lemaru ɗon mota ha gefe maɓɓe bo.

Ɗo ɗum derke’en jego ɓeɗo wakkidiri ɓe ɗo wati je siji irin gotel, paɗe maɓɓe bo ko moi be irin je mun.

Ɗo ɗum kum on. Be ɗo naftira ɗum sapitira gasa, wore worbe be robe fu ɗo naftora ɗum.

Restauran babal nyamugo, cromje ɗo jeri be tebul ɗon flawa Ha dow tebulli mai, nda esi ɗo bili je tedakkunni.

Debbo ɗo jodi ha dow kurowal ɗo wati a baya ɓalejum ɗon agogo ha juɗe mako.

Doɗum bikkoy ɗiɗi debbo be gorko. Ɓeɗo rongini ɗawro limse maɓɓe.

Daldal yolnde sare, nde ɗon mari get manga je mota ɗon dammugal mabbiti ha himɓe tokkata, masinji ɗiɗi ɗo dari ha yolnde sare mai.

Ɓe ɗo babal mofre siyasa, ɗon ɓe waati kifneje, aigilas woɓɓe waati jaket ha ɓandu maɓɓe, ɗon ba’antewa ha ɓawo maɓɓe.

Garaya wambaɓe ɗo nafturo ɗum yimoro ha babal mofre ko kuma lamu.

Nyebbamji guda nai ɗo jooɗi. Ɓe ɗo naftoro ɗum wujoro ha ɓalli, ngam taata goɗɗo furɗa.

Ɗo ɗum nder palo on, agogo do ɓili ha bongoru, be esi don koromje ɗo jeri ha ndel.

Ɓingel debbo o ɗo dari haa der sudu haa yeso daarugal, o ɗo joogi woya haa juuɗe mako, o ɗo fauni o ɗo hosita hore mako, ɗon fanka ɗo dari haa ɓawo mako.

Kusel perpesu ɗo nder tasawo be cokali.

Ɗoo ɗum ɓinngel debbo o ɗoddari, gaasa maako ɗo mooraama. Ɗon yeri haa norfu maako.

Ɗo bo himɓe ɗuɗɓe, ɓe ɗo dilla, ɓe ɗo wati jompa be kufneje, ɓe ɗo dilla dow mashin.

Ɗo ɗum derkejo on oɗo wula ha nder mayo oɗo sukkini gasaa ha hore mako.

Do ɗum himɓe do jodi ha ɓaɓal be watta baudi, ɓe do naftira dum ha ɓaɓal lamar.

Juɗe ɗou joggï nyeɓbam, ɓikkon péton ɗou wujinaɓe ha ɓallï ji gam wôétino ɓalli mabbe.

Ɓingel paturu peetel. Ɓe ɗo watini ɗum sarka haa daɲde. Ɗon geeneeji boo haa kombi maajum.

Zaane rowɓe jego be gorko goto, ɓeɗo naftora ɗum ɓila hacci’e be babe tarihi.

Ɗ'o ɗum ngabbu, daada bee ɓingel nga ɗo wona haa nder ndiyam nga ɗo vurta yassi ndiyam ga tefa ko nga nyaama.

Saimbot je kafe do larina goddo jam kone ko rezolmun koje wayek den kobe do wada pintina babal mai bo.

Ɗo dainin on babal nyaamgo nyaamdu, ɗon teebur bee koromje, ɗon kuma fulaawa ɗo dari haa gefe, bonngoru mai daneejum, ɗon eesi ɓili haa mahol ma, bob yite boo ɗo kunni.

Himɓe ɓe ɗo wurto daga nder paalo ɓe tato, ɓe ɗo ardidiri, ɓe ɗo waati ngafaleji ɗon kupneje ha hoore maɓɓe, ɗiɗo ɗo waati aigilas, ɗon polis oɗo turi o waati fesing kap, ɗon gooto bo ɗon ha gefe maɓɓe.

Sicuriti en kambe nayo bedo darri, bedo bamti bindigaji haj jude mabbe, bedo wadi zanzaro den bo gajeren wando be wati.

Dere'en tato ɓe ɗo dari, ɓeɗo wadi kifneeje be jompaji, o ɗo o ɗo wati aigilas ha gite mai.

Ɗo ɗum resyoran, babal ngal goɗɗoo warata soda nyamdu nyama.

Ɗo ɗum derkeejo, on ɗo ha babal tuutaare. Ɗo waati limse ɓaleeje, oɗo vakki booro, oɗo waati agoogo ha juuɗe maako.

koofiiji tati dow tire. Ɗon pilet e cookaliiji, ɗon gon piyo wata bee njaram, ɗon kuma cin-cin haa nder pilet.

Babal siwtaare haa les rumpa, ɗon koromje be tebur, ɗon bofji ɗo kunni, ɓe ɗo jooɗa nyaama, ko kuma ɓe yara henndu.

Tutawol leddi fere ngol ɗo mari nonde girin be nanta danejum, ɗon boɗejum be ɓalejum.

Koromje ɓe ɗo mari i botuns habandu mai, nonde majum milkolo, ɓeɗo naftoro ɗum ha palo, gam himɓe joɗoro.

Deftere be bindi arabia be boko je himɓɓe nane ɓe ɗo naftira ɗum ha libraris be ha makaranta gam himɓɓe janga fama.

Babal sorugo kare marmari. Wodi kankana, salad, lemu, kukumba be citta afo.

Ɗo himɓe ɓe ɗuɓɓe. Ɓe ɗo ɗari, woɓɓe maɓbe ɓe ɗo waɗi salut, ɓeyean ɓo ɗo rongini ɗo waɗi salut.

Ɗuɗɗum hunde naftiroore yiite lantarki, ɓe ɗo waata nyamdu haa nder ngam ɓe wulnaɗi.

Sare, marnɗe hawa gotel. Ɗe ɗo mari get ɓalejum. Ɗon fulawa komɓi mahol mai, nɗen kuma nɗa leggal ɓoggol yite lantarki.

Mbai, ɓe ɗo nyama ɗum keccum, ɓe ɗo defa ɗum bo. Den kuma ɓe ɗo yorna ɗum to ɗum yori be nama ɗum defira nyiri be majum.

Ɗo ɗum gurasa on guda tati ɗum ɗo nder tasawo himɓe ɗo nyama ɗum.

Derke en ɗiɗo ɓeɗo nder mota ɓe ɗo wati kifineje goto ɗo wati ai glas, o ɗo singini nyi’e mako, ɗo mari gemu ɗon mo wati ash kala, ɗon mo wati kala danejum.

Ɗo ɗum leeso on ha nder sudu himɓe, ɗo naftoro ngam heɓa ha walata ɓe siutina yonki maɓɓe.

Undungal ɗo ɓari ha mahol ɗo naftro ɗum unoro albasa be nanta baskoje ha kicin.

Oral bi nyebbam on be naftirta ɗam be lotta hunduko ngam tata hunduko mai hacca.

Ɗo ɗum imagirason on. Ɓe ɗo winɗa. Kamɓe on hakkilinoɓe ɓe himɓe natoɓe leɗɗi, ɓe vurtoɓe leɗɗi.

Do ɗum labrari on babal defte ha goɗɗo warata hosa joɗa janga ngam fama.

Ɗo babal restoran on, ha ɓe sorata nyamdu kala jei goɗɗo yiɗi fu, yecca ɓe, ɓe wanna ɗum.

Himɓe ɗiɗo ɓe ɗo dari ha babal moftorde bo ɗo jogi ahokka goto mai be dido fu ɓe ɗo wati kifne je goto wati gare ɗum gotol wati jompa don agogo ji ha juɗe maɓɓe bo.

Ministiri nga ngomnati, himɓe ɗo wara, huuwa kuuɗe ofisji, ɗon filawa haa yeeso maaga.

Do diriri mashin on do jodi ha do benci, be do naftira dum hababa fere be subitira hunde.

Chekke, guda ɗiɗi, ɗo waali dou leggal, ha kombi majum. Ɓeɗo naftaro dum, be tarna chi’e, kooboo ɓe sudda danki ha babal himbe jodataa.

"Derkejo do dari nɗa himɓe ha bawo mako oɗo wati tak je apc ɗon fesin kap ha hore mako o wodi vakkude.

Do ɗum battaru ndu himɓe nane naftordo ɓeɗo yarora ndiyam benanta kosam be ko larani banin.

Ɗo ɗum lawol je kolta on ɓe ɗo woitina gam motaji be nanta macin heɓa ha salata.

Computaji, ɗiɗo jeri, ɓe ɗo naftiraɗi ha ofice ji be ha asibiti be ha makarantaji gam ɓe siga dokumentji hander.

Jamaje ɓdo babal mobre siyasa, ɓeɗo wok sendina ɓe envilop rowɓe didi do dari ɓenanta gorgo ɗo wati fes map.

Fayanɗe ɗiɗi ɓe ɗo wa’ini ɗe ha dow katane, ɓe ɗo defa nyamdu ha nder kicchin.

Kwaali bonvita kanji nai ɗiɗo jeri ɗo naftira ɗum wata ha sha’i ngam himɓe yaro ɗum belɗum masin.

Himɓe ɓe ɗo mofti ɗon na'i haa yeeso maɓɓe, ɓo ɗo jogi cabbi haa juuɗe maɓɓe, ɗon gudel bo o ɗo yeeso maɓɓe.

Himbe siyasa be mofti robe ha le sdanki be waddi boketiji don stikaji mabbe do takki ha do gam be sendina be.

Ɗo ɗum ɓingel debbo on, oɗo dari o'wati abaya be gele, oɗo jogi boro ha juɗe mako.

Debbo oɗo dilla dow lawol bo oɗo mori morɗi oɗo jogi boro ha juɗe mako oɗo wati jawe.

Ɗo halagaje roɓe be worɓe, ɓeɗo naftoro ɗum wata hakoliji maɓɓe, ngam ɓe faunoro.

Mobre je sikuriti en dom polis en kambe on hakkilina be chafi harka nder wuro be nanta immigration hakkilina hala himbe wurto be be nato be leddi.

Nyebbam ɗam rooɓe bee worɓe naftorto, ɗam ɗo wo`itina ɓanndu, nden kuma goɗɗo ɗo hisa haala furɗugo.

Goɗɗo ɗo dari ha sare marnde hawa gotel, ranere marnde glas.

Ɗebbo oɗo ɗari. Ɗon jawi hajuɗe mako. Oɗo wati sarka ha ɗanɗe mako. Ɗon yeri ha noppi mako. oɗo habbi goggoro mako.

Ɗo ɗum alele guda ɗiɗi, ɗon haa nder pilet be manja. Ɗon yaaji haa nder maajum.

Ɗoo ɗum paalo on, ɗon koromje haa nder, ɗon senta teebur ,ɗon agoogo, haa bonngooru may, babal siwtaare on.

Kare ɗo sili ha do be hales jerobe, ɗon nyebbam wujugo ɓandu, ɗon kuma urdi je ɓe susata ha bandu iri fere fere.

Babal soorugo hunde marmari. Ko'e ayaba nai ɗo ɓili. Ɗon mangoro be piya ɗo joɗi haa dow tire.

Do jude bingel debbo on o do wadi lalle o do wati agogo ha jude mako gam o larora wakkati be do naftira dum gam paune.

Jirgin kasa, mapindiwal, marngal nonde daneejum. Himɓe ɗon naftoro ɗum on, waɗa jahaale daiɗe, ko kuma hosoro kare be maajum.

Ɗo ɓe wo’itina laawol, gam ba'anteeɗi heɓata ha saalo yaha babe feere.